Amantaa jechuun gocha hafuuraa namni tokko yookiin namoonni walitti qabaman qaamni nuyii olii jira jedhanii galateeffatanii fi waaqeffatanidha. Amantaaleen gurguddoo addunyaa keenyaa amantaa islaamaa, kiristaanaa, budizimii fi hinduuzimiidha.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltoota jalli isaanii yookiin hundeen isaanii nyaataman kan akka ancootee, dinnicha, raafuu fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, muduraalee jechuun immoo waantota firiin isaanii yookaan ijji isaanii nyaataman kan akka pappaayyaa, maangoo, burtukaana , muuzii fi kanneen kana fakkaatan.

Geejjibni karaalee namooti, mi'aa, yookiin meeshaaleen bakka tokko irraa bakka tokkotti ittiin imalchiifamu jechuu dha. Konkolaataan immoo geejjiba sana keessatti waan nu fayyadu, gommaa afur kan qabuu fi innis namaa fi meeshaalee bakka tokko irraa bakka biraatti kan geessu jechuu dha.

Meeshaaleen barreeffamaa meeshaalee namni qubee ittiin barreessu yookaan fakkii ittiin kaasuuf itti fayyadamudha. Meeshaaleen barreeffamaa baay'ee bal'inaan beekaman qubeessaa fi qalamadha.

Elektirooniksiin damee saayiinsii fi injiinaringii yeroo ta'u kan inni qoratu waa'ee meeshaalee bu'aa tekinoloojii kanneen ta'an kanneen akka bilbila, kompiyuutera, Televeziyoonii, kaameeraa fi kanneen kana fakkaataniidha.

Meeshaaleen adda addaa meeshaalee namni kamuu guyyaa guyyaatti itti fayyadamudha. Meeshaaleen kunneen lafa qotuuf, oomisha adda addaa galchuuf, irra taa'uuf, ittiin dhuguuf, ittiin nyaachuuf , barreessuu fi kanneen biroof fayyadu.

Qonni hojii lafa qotuu fi horii horsiisuuti. Qonni oomishaalee hedduu nuuf kenna fakkeenyaaf xaafii, qamadii, garbuu, mishingaa fi kan kana fakkaatanidha.

Nyaatni wantoota bu'uura ilma namaa fi beeyladoota biroof barbaachisan yeroo ta'u, yeroo qaamni keenya miirri beela itti dhaga'amu kan ofitti fudhannudha. Nyaatni biyya keenya keessatti bal'inaan beekamu biddeen, marqaa fi cuukkoo fa'i.

Biqiltoonni lubbu-qabeeyyii magariisa lafa kanarratti argaman kanneen nyaata mataa isaanii ofiin qopheeffatanii fi ilma namaa fi lubbu-qabeeyyii birootiif ammoo oksiijiinii gad dhiisuun tajaajiloota baay'eef oolu.

Daldalli gocha namni lamaa fi Sanaa ol walitti dhufuun maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa wal jijjiiruu fi gabaan ammoo bakka daldalli Kun itti gaggeeffamuu fi raawwatudha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee namni guyyaa guyyaatti mana keessatti dhimma itti bahuu fi fayyadamudha. Fakkeenyaaf kan akka teessuma, siree, qottoo, jerkaanii, xuuxxoo fi eelee fa'aa akkasumas meeshaaleen waajjiraalee kanneen waajjira keessatti namni itti fayyadamudha .

Manneen dhugaatii, manneen dhugaatiiwwan alkoolii akkasumas dhugaatiiwwan lallaafaa bishaanii fi dhugaatiin gosni garaagaraa itti oomishamu fi itti gurguramudhaa. Manni nyaataas akkasuma mana nyaanni keessatti gurguramudha.

Hawaasni gamtaa namootaa (ummata) iddoo murtaa'aa ta'e tokko waliin jiraatuu fi kanneen aadaa walfakkaataa qabanii dha. Maatiin ammoo mana tokko keessa kanneen waliin jiraatanii dha.

Bu'uuraaleen misoomaa gochaawwan fedhii fi gaaffii hawaasa tokkoo guutuu fi mootummaan godhudha. Bu'uuraaleen misoomaa kun mana barnootaa, daandiilee, waajjira poolisii akkasumas hospitaalafaa ta'uu danda'a.

Arkiteekchariin saayinsii waayee ijaarsaa, akkaataa ijaarsaa fi Boca ijaarsi tokko qabaachuu qabu qoratu yommuu ta'u, ijaarsi immoo bu'aa arkiteekcharii kanaati

Geejjiba jechuun adeemsa meeshaalee, namootaa fi mi'a adda addaa bakka tokkorraa gara bakka biraatti ittiin imalshiisnu jechuudha. Turizimiin immoo gocha yookiin adeemsa biyyoota garaa garaa bakkoota filatamoo yookiin babbareedoo, haaromsa sammuu keenyaa fi qaama keenyaaf itti daawwannu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo taatee biyya biraarraa yookaan bakka biraarraa bakka biraatti imaluu yookiin godaanuu jechuudha.

Barumsi adeemsa dandeettii beekumsaa fi ogummaa rakkoo furuudhaaf nama fayyadu argachuu barumsi kitaabolee dubbisuudhaan mana barumsaa deemuun fi namoota hayyuudha jedhan dhaggeeffachuun argama.

Meeshaaleen miidhaginaa, Meeshaalee nama fi waan tokko bareechuu fi miidhagsuuf oolanidha. Meeshaaleen miidhaginaa Kun uffataa fi waantota akka tikera ta'uu danda'u.

Ispoortiin gochaa jabeenya qaamaa namni tokko sammuu ofii haaromfachuuf akkasumas jabeenya qaama ofiitiif hojjetudha. Ispoortiin gosa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kubbaa miillaa, kubbaa kaachoo, kubbaa harkaa, utaalchoo fi fiiggichoodha.

Geejjibni adeemsa namni fi meeshaaleen bakka tokkorraa gara bakka biraatti ittiin geeffamanidha. Turizimiin immoo bakkeewwan uumamaa fi hawwatoo fa'aa ittiin daawwannu immiigireeshiniin biyya tokkorraa biyya biraatti godaanuudha.

Barumsa jechuun adeemsa namni tokko beekumsa, ogummaa fi dandeettii ittiin argatu jechuudha. Adeemsi kunis karaa barsiisuu, shaakaluu fi waantota adda addaa dubbisuu ta'uu danda'a.

Muuziqaan ogummaa yookiin aartii sagalee fayyadamuudhaan yaada, quuqqaa fi waan garaa ofii ittiin ibsatanidha. Muuziqaan muuziqaa jedhamuuf yeedaloo fi walaloo qabaachuu qaba.

Ispoortiin gocha qaamaa namni qaama ofii jabeeffachuuf akkasumas qaama ofii ho'ifachuuf kan hojjetudha. Ispoortiin kaayyoon isaa dorgommii fi bashannana adda addaattiifidha.

Uumamamni wantoota akkasumas bakkee lubbu qabeeyyiiwwan garaagaraa lafa kana irratti faca'anii argaman akkasumas naannoon bakkeewwan iddoo uumama marsanii argamanidha.

Joogiraafiin damee saayinsii hawaasaa ta'ee kan waayee fuula lafaa yookiin akkaataa teessuma lafaafi hawwaa qoratudha. Seenaan ammoo gochoota yeroo darbe ilma namaatiin ta'an akkasumas amma ta'aa jiraniifi gara fuulduraatti ta'uu malullee kan qoratudha.

Uumama jechuun bakkeewwan, biqiloota, galaanawwan, garboota, namootaa fi akkasuma iddoolee adda addaa uumamaan lafarratti argaman yoo ta'u, naannoo jechuun immoo bakka itti siqnu yookiin immoo namni itti argamnu jechuudha.

Maashinoonni bu'aa sammuu dhala namaa akkasumas bu'aa teekinooloojii kan ta'an yeroo ta'u, jireenya guyyaa dhala namaa salphisuu fi fooyyessuuf kan itti fayyadamnu dha.

Meeshaaleen manaa meeshaa namni jireenya guyya guyyaa ofii keessatti mana keessatti itti fayyadamudha. Meeshaaleen manaa kunneen meeshaalee irra rafnu, ittiin nyaata bilcheessinu, nyaata irratti nyaannu, bishaan itti dhugnuufi hojii ittiin hojjennudha.

Oduun taatee yookaan odeeffannoo yeroo ammaa bakka tokko biyya tokko yookiin addunyaa guutuu keessatti adeemsifamaa jirudha. Oduun karaalee adda addaa daddarbuu danda'a. Isaanis sooshaal miidiyaa fi gaazexaawwan akkasumas televezyiinii fi raadiyoodha

Alaabaan mallattoo yookaan bakka buutuu biyya tokkoo kan biyya biraa irraa adda Isa taasisu jechuudha. Asxaan immoo kan dhaabbanni tokko dhaabbata biroo irraa yookiin fakkaattii isaarraa adda bahuuf itti fayyadamu jechuudha

Amantii jechuun sirna namni dhuunfa yookiin hawaasni tokko wanti nuni olii yookiin humna gudda qabu kan lafa kana, nama kana uumee fi waan uume kanarratti immo haangoo qabu jira jechuudhan. itti amanudha. akkasumas sirna amantarratti geggeeffatudha. fakkeenyaf amantiiwwaan gurguddoo kiristaayina, islamaa fi junbiisiini jedhamuudhan qoqqoodamu.

Asxaan mallattoo yookaan ibsituu dhaabbata oomisha tokkoo yeroo ta'u, dhaabbatoota kan biroo irraa adda baasuuf fayyaddi. Asxaan dhaabbata akkaataa oomisha akka hin taaneen addaa addadha.

Miidiyaan Hawaasaa miidiyaalee namni interneetii fayyadamuun yaada ofii ittiin ibsatu, ergaa ofii ittiin dabarfatu fi quunnamtii irratti taasisu dha. Miidiyaaleen kunniin feesbuukii, Inistaagiraamii, teelegiraamii, yuutuubii fi tiiktookii fa'i.

Faaya jechuun wantoota namoonni sagantaa adda addaa irratti yookiin bareeduudhaaf itti fayyadaman jechuudha akkasumas sagantaa cidhaa sagantaa adda addaa irratti namoonni itti fayyadaman jechuudha

Giddu galli bashannanaa bakkeewwan uumamaa fi nam-tolchee namni tokko gaafa wanti tokko itti dhagahamu dhaqee ofirraa baasisu akkasuma hambaalee seenaa ta'uu danda'a.

Qonni gocha lafa soquu fi horii horsiisuutiin galiiwwan adda addaa ittiin argatamudha. Qonni oomishaalee akka xaafii, garbuu, qamadii, bishingaa fi boqqolloo nuuf kenna.

Geejjibni gocha meeshaa, mi'aa fi namoota bakka tokko irraa gara bakka biraatti imalchiisuu ti. Konkolaataawwan immoo waan (qaama) nama sana, mi'ootaa fi meeshaalee sana bakka tokko irraa bakka imalchiisuu dha.

Hawaasa jechuun uummata karaalee jireenyaa wal fakkaataa yookiin aadaa wal fakkaataa qabu kan walii wajjin jiraatu jechuudha. Maatiin immoo haadha, abbaa fi ijoollee mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha

Meeshaaleen miidhaginaa meeshaalee qaamni tokko ittiin bareechamudha. Fakkeenyaaf namaaf kan harkaa, kan mormaa, kan qubaa fa'aa meeshaalee miidhaginaa jedhamu

Rifeensi wantoota qaqalloo lakkoofsa hin qabne kan gogaa namaafi bineensota biroo akkasuma beelladoota biroo irratti bibbiqilidha. Fakkeenyaaf nama irratti naannoo mataa, bobaa, naannoo qaama saalaafi iddoo biraattillee biqiluu danda'a.

Siyaasni gocha hoggansaa fi bulchiinsa bakka yookiin biyya tokko yeroo baay'ee wal dhabdee fi wal mormii namoota dhuunfaa yookiin paartiileen kan guutamedha. Akkasumas aangoodhaaf wal falmuunis Amala siyaasaati.

Ogummaan dandeettii fi beekumsa namni tokko waan tokko hojjechuuf qabudha. Aadaan immoo ibsituu fi agarsiistuu sabaa, uummata tokkooti.

Meeshaaleen manaa meeshaa namni mana keessatti jireenya ofii ittiin salphifachuuf itti fayyadamu dha. Meeshaaleen kunneen ittiin nyaachuu, irra taa'uu, ittiin dhuguu, irra buluu fi ittiin hojii hojjechuuf fayyadu.

Ogummaa jechuun dandeettii fi beekumsa namni tokko waa hojjechuu yookiin kalaquuf qabuu dha. Aadaa jechuun immoo ibsituu fi bakka buutuu hawaasa tokkoo ti.

Geejjiba jechuun karaa waanti tokko meeshaa fi namoonni bakka tokko irraa bakka biraatti ittiin imalan jechuudha. Konkolaataan immoo qaama yookaan waanta nuti ittin bakka tokko irraa bakka biraatti ittin imallu kan gommaa afur qabu jechuudha.

Bu'uuraaleen misoomaa gochoota fedhii hawaasa tokkoo guutuuf mootummaan hojjatudha. Bu'uuraaleen misoomaa beekamoon daandii, ibsaan, hospitaalaa fi waajjiraalee garaagaraati.

Manneen dhugaatii mana dhugaatii garaagaraa itti gurguramanii fi keessatti argaman jechuudha. Manneen dhugaatii immoo bakka dhugaatiiwwan garaagaraa fi nyaata garaagaraa keessatti argamanii fi namoonni baay'inaan deemanidha.

Hojiin karaa jireenyaati. Karaa jireenyaa karaa ittiin namni jireenya isaa fooyyeffachuuf yookiin itti fufsiisuuf hojjetudha. Hojiin tola-ooltummaaf yookiin maallaqa argachuuf hojjetamuu danda'a.

Meeshaaleen manaa meeshaalee mana keessatti namni dhimmoota garagaraaf itti fayyadamudha. Meeshaalee bishaan itti kuusan nyaata itti hojjataniifi nyaata irratti nyaatan ta'uu danda'a. Meeshaaleen waajiraalee ammoo waajira keessatti kan dhimma itti bahamu garuu mana keessatti hagas mara kan itti hin fayyadamnedha.

Faaya jechuun Meeshaalee yookiin waanta namni tokko bareedinaaf, miidhaginaa fi of mimmiidhagsuuf itti fayyadamudha. Faayi Kun sagantaawwan addaa addaa fakkeenyaaf eebba, sagantaa guyyaa dhalootaa fi cidha irratti fayidaa guddaa qabudha.

Bu'uuraaleen misoomaa qabeenyi hawaasaa yookiin mootummaa hawaasni tokko dhimma itti bahuudhaaf itti fayyadamudha. Bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka waajjira poolisii, hospitaala, mana barnootaa fi dhaabbata ibsaa ta'uu danda'a .

Kopheewwan uffannaa dhalli namaa miilla ofii irratt godhatu kan eegumsa miilla ofiitiif fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo roobaa, yeroo aduu fi dhoqqeewaaan irraa nama eeguuf faayidaa guddaa qabu.

Daldaalli gocha namni lama yookiin isaa ol walitti dhufuun maallaqaan yookiin meeshaalee adda addaan wal jijjiiruun yoo ta'u gabaan immoo bakka daldaalli itti raawwatu jechuudha.

Biqiltoonni lubbu qabeeyyiiwwan magariisa laga kana irratti argaman kanneen nyaata ofii karaa adeemsa footoosenteesisii jedhamuun qopheeffatani dha. Akkasumas ilma namaatiif lubbu qabeeyyiiwwan birootiif ammoo oksijiinii yookiin qilleensa haarawaa gadhiisu.

Geejjibni karaa meeshaan, mi'i yookiin namni bakka tokko irraa gara bakka biraatti ittiin imalu jechuu dha. Konkolaataan immoo waan namni sun yookiin meeshaan sun ittiin imalu jechuu dha.

Seera kabachiisaa jechuun nama olaantummaa fi hojiirra oolmaa seeraa karaa seera qabeessa ta'een eeguu yookiin akka namni eegu taasisu jechuudha. Seera kabachiisaan fakkeenya poolisii, abbaa seeraa , abbaa murtii fi kanneen biroodha.

Amantaan gocha hafuuraa namni yookiin uummatni tokko "qaamni naan ol ta'e jira" jedhee itti amanuu fi waaqeffatuu dha. Amantaan gurguddoon Addunyaa kanaa amantaa Islaamaa, amantaa Kiristiyaanaa, Yuudiizimii, Budiizimii fa'i.

Uumamni lubbu qabeeyyiiwwan bakkeewwan, lagoota, galaanota, tulluuwwan, tabboota garaa garaa lafa kanarra jiran dha. Naannoowwan ammoo akka uumamoonni kun itti argamu dha.

Qorichi aadaa qorichoota namni yookaan hawaasni tokko beekumsa mataa isaatti fayyadamuudhaan yeroo miirri dhukkubbii itti dhagahamu ittiin of eeguudhaaf fayyadamudha. Akkasumas yeroo dahumsaa fi kittaannaa ijoollee irrattis ni fayyada.

Kopheewwan uffata namni miila ofiitti yookaan fa'aa miila ofiitti uffatudha. Kopheewwan fayidaan isaanii balaawwan ittisuu fi qoree , dhoqqee fi waan garaagaraa irraa nama eeguu.

Rifeensi wantoota qaqalloo akkasumas sissiphii qaama namaafi qaama bineensotaa akkasuma beelladoota biroo irratti baayyinaan biqiludha. Rifeensi qaama namaa fakkeenyaaf mataafaa, bobaafaa akkasuma naannoo qaama saalaatti argamuu danda'a.

Beeksisni karaa namni yookiin dhaabbatni tokko oomisha isaa uummataa fi namoota isaa biraan gahatudha. Beeksisni karaa miidiyaa hawaasummaa gaazexaawwan akkasumas televizyiinii irratti daddarba.

Beeksisni karaalee ittiin namni tokko yookiin dhaabbanni oomishaa fi tajaajila isaa uummata biratti ittiin beeksifatudha. Beeksifni karaalee raadiyoo, televezyiinii, gaazexaa akkasumas miidiyaalee hawaasummaatiin daddarba.

Siyaasni gocha hoggansa yookiin bulchiinsa bakka tokkoo yookiin biyya tokkoo kan yeeroo mara wal falmii fi wal dhabdeedhaan guutamu. Siyaasni yeroo baay'ee aangoo fi taayitaa wal harkaa fudhachuuf kan gaggeeffamudha.

Hawaasa jechuun hawaasa yookiin saba bakka murtaa'e tokko waliin jiraatu kan aadaa fi karaalee jireenyaa wal fakkaataa waliin qooddatudha. Maatii jechuun immoo namoota maatii mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Arkiteekchariin saayinsii akkaataa ijaarsaa, bocaa fi wantoota ijaarsi tokko qabachuu qabu kan qoratu yeroo ta'u, ijaarsi immoo gumaacha arkiteekcharii sanaatiin kan argame gamoowwanii fi dallaawwan ta'uu mala.

Manni ijaarsa ogummaa fi dandeettii ilma namaatiin kan argame yeroo ta'u, yeroo baay'ee meeshaalee keessa kuusuu fi keessa jiraachuuf fayyada. Manni jireenyaa garuu addaan faayidaan isaa jireenya guyyaa ofii keessattu geggeeffachuuf kan namni itti fayyadamu dha.

Meeshaaleen manaa meeshaa mana keessatti namni hojiilee gsraa garaaf itti fayyadamuu dha. Meeshaaleen waajjiraa ammoo kanneen waajjira tokko keessa tti hojii tokko galmaan gahuuf itti fayyadamnu dha jechuu dha.

Geejjibni karaalee mi'i, namni, meeshaan bakka tokko irraa bakka biraatti ittiin imalchiifamu jechuu dha. Turizimiin immoo bakkeewwan uumamaa akkasumas bakkeewwan namatti tolan adeemsa nu ittiin daawwannu, immigireeshiniin immoo godaansa bakka tokko irraa bakka biraatti taasisfnu jechuu dha.

Oduun taatee odeeffannoo yeroo ammaa guyyaa guyyaatti biyya tokko yookiin addunyaa guutuu keessatti adeemsifamaa jirudha. Oduun Kun dhugaas yookiin sobas ta'uu danda'a

Asxaan mallattoo yookiin faajjii dhaabbata yookiin oomishoota adda addaa bakka bu'uu dha. Faayidaan asxaa inni guddaan dhaabbata tokko kanneen biroo irraa adda gochuu dha.

Hooggantoonni beekamoon namoota seenaa keessatti naannoo tokko bulchuudhaan uummata biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa argatan jechuudha. Isaan Kunis namoota Akka Neelsan Maandeellaa fi namoota biroo dabalata.

Kuduraaleen biqiltoota baalaa fi hundeen isaanii nyaatamu kanneen akka hundee diimaa, dinnicha, ancootee fi kan kana fakkaatanidha. Muduraaleen immoo kan firiin isaanii nyaatamu, kanneen akka avokaadoo, muuzii, pappaayyaa fi appiliiti.

Oomishaaleen suppeer markeeti gabaa gurguddoo irratti gurguraman kanneen akka uffata, meeshaalee mana, kanneen akka firiijii, televejiini fi kopheewwaan garaagaraa meeshaalee faayaa fi kanneen biroos ta'u danda'u.

Maashinoonni wantoota yookaan meeshaalee bu'aa teekinooloojii fi sammuu namaa yeroo ta'an jireenya keenya guyyuu ittiin fayyadamnudha .

Ogummaan beekumsaa fi dandeettii namni tokko waa hojjachuuf yookiin kalaquuf qabudha. Aadaan immoo ibsituu, calaqqisiistuu fi bakka buutuu uummata tokkooti.

Arkiteekchariin damee barnootaa waa'ee ijaarsaa, akkaataa ijaarsi tokko itti ijaaramuu fi boca ijaarsi tokko qabaachuu qabu kan qoratudha. Ijaarsi ammoo dallaawwan, manneen, akkasumas gamoowwan bu'aa arkiteekchariin dhufanidha.

Qoricha Aadaa jechuun qorichoota namni beekumsuma ofiitiin yookiin waanuma yaada ofiitiin hin ta'a jedhee walii galee fi dhukkuboota adda addaa fayyisuuf ni ta’a jedhee irratti walii galee fi dhukkuboota adda addaa fayyisuuf tajaajilu. Qorichoonni aadaa kun faayidaas ni qabaatu; miidhaas qabaachuu ni danda’u.

Geejjibni karaa ittiin namni meeshaan bakka tokkoo gara biraatti ittiin imalchiifamudha. Turizimii jechuun immoo adeemsa bakkeewwan seenaa qabeessaa fi bashannansiisoo ittiin daawwannudha. Immiigireeshinii jechuun immoo salphumatti biyya tokkorraa gara biraatti godaanuudha.

Barumsi adeemsa ittiin namni tokko beekumsa, dandeettii fi ogummaalee addaa addaa argatu yeroo ta'u, karaalee adda addaa argamuu danda'a. Isaanis Mana barumsaa deemuu dhaan barachuu, Kitaabota dubbisuu fi namoota beekoo dhaggeeffachuu dhaani.

Fuduraaleen biqiloota baalli isaanii fi hundeen nyaataman dinnichaa, ancootee, raafuu fa'aa muduraaleen immoo kanneen iji isaanii fi firiin isaanii nyaatamu kanneen akka avokaadoo, muuzii , maangoo fi pappaayaa

Faayi waanta nuti miidhaginaaf, bareedinaaf nuti fuula yookiin simboo ofitti gochuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Faayi fakkeenyaaf waantota qaamatti uffanni, fuulatti dibannu, mataatti haxaa'annuu fi waan kamuu waan itti fayyadamnudha.

Ogummaan dandeettiiwwan akkasumas beekkumsa namni tokko wanta tokko hojjechuuf yookiin kalaqee itti gargaaramuudha. Aadaan immoo ibsituu eenyummaa saba tokkooti.

Oduun taatee yookiin odeeffannoo yeroo ammaa addunyaa kana irratti ta'aa jiru kan namoonni beekumsaa fi murtoowwan garaagaraaf itti fayyadamani dha. Oduun karaalee baay'eedhaan darbuu danda'a. Isaanis, sooshaal miidiyaa fi karaalee miidiyoota garaagaraati.

Muuziqaan ogummaa yookiin aartii sagaleen dabaaluudhaan yaada, ergaa fi quuqqaa garaa ofii ittiin ibsanidha. Muuziqaan walitti makama walaloo fi yeedalooti.

Ogummaan dandeettii fi beekumsa namni tokko hojii hojjechuuf yookiin kan waa kalaqu yoo ta'u, aadaan immoo ibsituu fi eenyummaa uummata tokkooti.

Muuziqaan ogummaa yookiin aartii namni tokko sagalee ofii fayyadamuu dhaan yaadaa fi ergaa keessa isaa jiru ittiin ibsatu dha. Muuziqaan ibsituu fi aadaa uummata tokkoos ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii mana namni dhugaatiiwwan aadaa dhugaatiiwwan macheessanii fi dhugaatiiwwan lallaafaa qarshii kaffalee fayyadamu jechuudha. Mana nyaataa jechuun immoo namni yeroo beela'u, karaa imaluu fi miirri waa nyaachuu itti dhagahamu fayyadamu jechuudha.

Amantaan gocha namni tokko yookiin hawaasni tokko "qaamni naan ol ta'e tokko jira" jedhanii itti amananii fi waaqeffatanii dha. Amantaan yeroo baay'ee dhimma nama dhuunfaa yeroo ta'u, garuu namoota baay'een kan hojjetamuu dha. Yookiin hojiirra oolfamuu dha.

Rifeensi wantoota xixiqqoo lubbu-qabeeyyii irratti biqilanidha. Rifeensi fakkeenyaaf namarratti naannoo mataa, bobaa fi kan qaama saala irratti biqiludha

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee namni mana keessatti itti fayyadamu jechuudha. Meeshaalee waajjiraa jechuun immoo kan waajjira yookiin Biiroo tokko keessatti barreessuu dubbisuun fi hojiiwwan adda addaa ittiin hojjechuuf garagaru fakkeenyaaf kompiitera taabileetii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Oduu jechuun taatee yeroo ammaa uummata, biyyaa fi addunyaa keessatti ta'aa jiru kan uummataan gahamu jechuudha. Oduun Kun karaalee adda addaa daddarbuu danda'a fakkeenyaaf miidiyaa hawaasummaa, televezyiinii fi raadiyoodhaan